Dɔɔ ne bibiir naŋ maala laete. A bibiiri bayi zeŋɛɛ teŋɛ zuŋ, ka kaŋa gbi, ka kaŋa meŋ are. Kyɛ ka a dɔɔ pãã maala a laet baŋ kaara.

Lɔɛ ane deri la ka vūū di ka a lɔɛ mine na zoro a sokoɔraa zu a lɔɛ mine eɛ bonziiri ka nensaaba a kyɛnɛ ka ba mine su kparsɔɡelɔ.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

Die la are ka dakogiro ane tabolo, tabol a biŋ ka teɛ a araa be ka zukɔɔl, zukɔɔl, zukɔɔlaa dɔgelaa dakogiri zu, a dakogiro mine waa peɛle, ka gama a dɔgelaa tabol zu.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la are a ennɛ a ɔnnɔ kõɔ a ennɛ rɔbare ane talakpomo poɔ, a pɔge kaŋ seɛ wagyɛ ka kaŋ seɛ mɔŋkuri sɔgelaa ane o kparoo ka lɔɔre gaa te biŋ ka kaŋ a lɔre kyɛlɛɛ waa zeɛ pelaa ka kaŋ tuo kõɔ.

Zambɛrɛ dɔba la are a tona ba toma a vɔgele zupile peɛle kaa zie kyɛlee waa dɔre ka ba kaayaare waa bonzeere kyɛ tuŋaa ba nu woore meŋ

Dɔba la dɔba la are ka ba mine vɔgele zupili doɔre ka ba mine are a soola su ka dire a are ka ba kaara boma mare a soola

Noba la a are ka ba mine zeŋ ka a dɔɔ kaŋ ɡbi a ba mine nimitɔɔreŋ ka kūūdaga a biŋ ka ba mine vɔɔle zupili peɛle ka ba mine vɔɔle zupili sɔɔlɔ ba sue kparsɔɡelɔ ka ba mine su kparpeɛle.

Dͻbͻ bata na are, ba zaa vͻgelee kpogilo kyԑ su ͻͻvaorͻl. A dͻbͻ bayi tee kuruu a are neŋ.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

Bɔl bilii banaara la ɔnnɔ kóɔ ba pɛgelɛɛ bootiri ka kaŋ su kpar dɔre kyɛ ka ba yele yɛlɛ ka ba mine a laara kyɛ ɔnnɔ a kóɔ